Sino sibonekha sisinza she town sisilimo bibyombekhe bye zigorofa khufura nga bili byelangi iwanga nenga mulimo ni gimisaala gimigali.

Inzu iwanga iye siguga sha permanent yayombekhebwa bulayi nga ili mushisinza shilimo zinzu zizindi amala ili mu fenci.

Umusani wekhale mwidukha lyewe lye-bumitso libofu mulimo bumitso bukhali butwela ta nga babupanga bulayi bakana khubu kulisa

Lulutsi lwe kametsi kakatima, nga lulimo kamabale kamakali, amala nga lutimila huha sipiidi iye angakiho, nga hundulo hwayo huliyo sibila syebisaala bibimbiho

Khayu khafwiti khe kamabaati, khali akari muliswa ililimu bunyasi bufwiti ni lusukhu luboofu kho.....

Bulalo bwe kimibya, bwe lulutsi, lwe kametsi ulukwalalile bulayi, nga kali kamakaali.

Badge ye linambo lya Uganda yarebwa khushombekhe shesi bombekhela zi glass amala ahembi iliwo gimisaala gibili gilikho gamasafu gamagali.

babana likhumi nababili bemile khulugudo khamala babonekhana bama khwama khusomelo nga bemile babape shifani.

Basaani basesaba bemile khundulo khwe inyanza imbofu nga bali khukhwesa e'net yabwe nga bamalile khuloba tsi'ngeni

Umwana warerere mayi wewe kametsi anywe lwanyuma lwe khukhwaka kamayindi amala waluwa...

Inzu isi bombekha cement amala babimbilila ni bunyaasi yalilwana sifo sibonekhana khuba sie musiru

Sisinza sye i'town mumulimu tsinzu tsye bikuka bye tsigorofa, ni kimisaala kimikali ni tsi booster, ni sisawe,...

Bibyombekhe bibili bye bunyaasi umulimo inzu isi umukhasi ali khukhwamamu nganibyo byesi etyukhile ni sitowa sye bilyo amala tsindulo waliwo lusukhu lwe kamatore.

shino shili shifo khumetsi shesi bubwombekhi buli khutsilila mumoni hamala iliwo bibindu byesi bakhola mu cement nga babilekhele khumeetsi

Sisina sye kimiyembe kya dodo kiki silikho nabi kili khu kusala kukulikho kamasafu kamakali nabi.

Shifa isibiriramo i line ikhala sibala kimilundi kibili ingaki ni mwalo isi balanga bari equator nga ambi iliwo itsu iyekamabati ka blue

Sikuka sitwela shebisolo silikhukendela khuliswa lilyoma naabi lilimo busala ni bunyasi mu'siru

Umundu wemele khundulo Khwe inyanza iye kametsi kamakali khubwile bwe angolobe amaala ali khuloba tsi'ngeni

Lugingi luleyi ululikho tsinzu tsesi babandu bamenyamo khamala lugudo lubirilakho nga ni sibiila shegimisaala nasho shilikho.

I'baboon ibonekhana khuuba yekhaale akari mubisaala ebye'kunyana atwela nga yawuumulemo

Sino sibinekhana khuba sisintsa she'town nga iliwo luguddo lulubiliramo amala lulikho tsimotokha tsingali nga'nibabandu bali khugendela khundulo khwayo

Ibyombekhe bitaru ibyandiba nga bye lisomelo , amala tsindulo tsalyo iliyo bisaala bibimbi ne bileyi

Tsi'nzu tsi mbotokhelefu tse bunyaasi tsili musifa she town amala tsa botokhelebwa ne kimisaala ni kamatoore.

Tsikofila tsimbotokhelefu tse tsi'rangi tsi khafanana taa tsapangibwile musifwa nga tsibonekhana tsesi batsa khukulisa.

Umundu wagwarile ijacketi amala ali khumetsi nalundi ali khuloba tsingeni amala aliwo ingeni isi ahambile mungono.

Umusaani wakwarire i cort imali nga beyambile atwela ni umukhasi wewe amala babonekhana babama khu gatibwa atwela mu bukhwale bukhosefu

Inzuhi ili hununa kametsi huhwama musimuli sisili ni rangi iya binzali akari, amala hundulo ili ni busafu buwanga

Lukingi luboofu, tsinzu tse babandu bakali ni kamabaale kamaboofu kali khundulo khwe inyanza ilimo kametsi ke kamayengo.

Sino sili sifo akari etsingingi tsibili tsindeyi nga mulimo bunyasi bubwimbi ni busaala buhali buleyi nabi tta.